Any amorontsirak'i Madagasikara any dia misy ny olona mivelona amin'ny asa fanjonoana, ka eto dia hita fa misy olona anankiroa izay lahy sy vavy andeha hihazo any an-dramomasina any, ka mitaingina lakana izy ireo hoentiny hanatontosainy izany asa fanjonoana ataony izany.

Anisan'ny voankazo tena tiako ity voankazo iray ity izay mitondra ny anarana hoe lotisia. Mahafinaritra ahy ny mihinana azy satria manana tsiro hafa kely izy ary tena mamy be ary maha-afapo ahy hatrany ny fihinanana an'izy ity.

Famantarana anankiray misy soratra hoe :《AINGA》izay ahitanao loko mena ary misy sary hafa ihany koa ; izay sary boribory misy litera "A" lehibe amin'ny loko fotsifotsy.

Fitaovana iray fampiasa ao an-dakozia ary azo ampiasain'ireo olona mivarotra sakafo. Izy ity dia manana anarana hoe vata-fampangatsiahana ary afaka hitehirizana ireo karazana sakafo toy ny "légumes" ary ranom-boakazo ihany koa ary azo anaovana hitehirizana gilasy ihany koa izy.

Toerana kely iray ahafahana mandray irony fanaovana fanambadiana irony na vodiondry. Eto izao dia efa vonona ireo mpikarakara handray ireo mpanambady vao, ary noravahana voninkazo manodidina ilay toerana ary misy seza mahafinaritra ihany koa.

Maraina indray ny andro. Ahitana zavona manodidina ilay tanàna. Misy trano maromaro ihany koa. Miposaka ny masoandro eny antsinanan'ny trano. Misy vory ihany koa ao aorianan'ilay trano. Kanto dia kanto ilay tanàna ary mahasarika ny maso no mijery azy.

Lalana iray no ahitana ireto fiara miisa telo izay milahatra. Ny voalohany dia fiara tsy mataho-dalana izay miloko volondavenona, ny faharoa kosa dia fiara kely ary ny fahatelo dia fiara mpitantitra entana izay miloko mena matroka.

Olona maromaro mandeha dian-tongotra andeha hamonjy lanonana anankiray any ambanivohitra any. Eto izy ireo dia mizotra mahitsy ary samy manana ny akanjo anaovany avy. Ity rangahy anankiray ity izao dia manao akanjo mangamanga izay ahitana soratr'ilay lanonana andeha hamonjen'izy ireo.

Toeram-pianarana eny amin'ny anjerimantolo, ao amin'ny sampam-pianarana lalàna sy siantifika izay ahitana mpianatra maromaro. Amin'ny afaliana tokoa no nandrenesan'ireo vaovao tsara ary nahafapo azy ireo ary dia samy maneho ny afaliany avokoa ireto mpianatra ireto.

Nandeha teny amin'ny toerana fisakafoanana iray izay aho dia tsy nisafidy ihinana vary fa nosafidiako dia ity lasopy ity, izay lasopy tongotromby izany. Anisan'ny mahafinaritra ahy ary tena afa-po tokoa aho mihinana ity sakafo ity satria manana tsiro miavaka ary hafa noho izay samy lasopy hitako izy ity.

Amin'izao andro mafana izao, dia nanapak'hevitra aho an ny hanapaka ny voloko; na dia mbola tsy hitako tsara azy ny paoziny, dia efa afa-po sahady aho satria mana endrika ahy kokoa ilay bory volo.

Palitao an-dehilahy iray mihaja izay manana loko mangamanga, misy tsipitsipika ary ahitana lobaka miaraka aminy. Tsara dia tsara tokoa ilay akanjo ary eto izy dia misy olona anankiroa mijery ilay izy ka liana ary te hanontany ilay vidin'ilay akanjo fa tsara loatra ilay didin'ilay izy.

Toerana kely iray mahafinaritra ary mahaliana kokoa ny mitsidika ity fivarotana kely iray ity izay ahitana irony zava-pisotro mafanafana irony ; ao ihany koa ny ranom-boankazo amin'ny endriny samy hafa ary manasa anao ary mba hitsidika ity toerana iray ity.

Anisan'ny voankazo iray be otrikaina indrindra ity voankazo asehoako ity, izay manana anarana hoe :« goavy ». Maro ny soa azo avy aminy toy ny : ahazoana vitamina D ary azo hanaovana ranom-boankazo koa anefa izy. Tsara dia tsara tokoa ity voankazo iray ity !

Horonantsary sarimihetsika izay hita tao amin'ity trano iray ity. Izay ahitana ny tantaran'ny Madagasikara ka raha mahaliana anao izany dia manasa anao mba hijery ilay tantaran'ny Madagasikara, fa tena mahaliana ary betsaka ihany koa ny tantara mbola tsy fantatsika amin'ity Nosy malalantsika ity.

Sainam-pirenena iray miloko mainty, mavo, mena ary mainty. Izy ity dia anisan'ny sainam-pirenena mahafinaritra ary betsaka ireo olona tia azy satria manaraka irony gadon-kira jamaika irony izy ity ary ireo lehilahy no mankafy azy indrindra.

Nandeha nivoaka ny trano aho ary nandalo teo amin'ny toeram-pivarotana anankiray izay mivarotra fitaovan-dakozia ka nahita an'ireto sopera amin'ny endriny mahafinaritra sady tsara amin'izay lokony mavomavo ary misy kisarisarim-boninkazo eo amboniny amin'ny lokony mavokely ka tsy naharitra aho fa tena nividy ilay sopera.

Taratasy fotsy lehibe misy sora-baventy eo ampivoany ary ahitana ren-tsoratra zana-tsoratra aminy endriny samihafa izay manana loko mainty ary manaraka azy misy soratra afa ihany koa eo ambaniny.

Anisan'ny biby iray mahafinaritra ary betsaka no tia azy ity, antsoina toy ny anarana hoe " saka " izay manana loko fotsifotsy ary maintimainty, eto izy dia mitazona ravina voninkazo iray.

Tovolahy iray mpilalao baolina kitra izay manao akanjo fotsifotsy ary manao saorita mantimainty arahina kiraro fotsifotsy izay mitondra baolina boribory, ahitana loko maro samihafa ilay baolina eny an-tanany hoentiny.

Tanàna iray any Antsirabe no ahitana an'ity toerana iray ity. Izay toerana fitsaboana iray izay nolona rano mafana. Eto izao dia misy olona avy nivoaka avy tao aminy, nanao fitsaboana arak'izay mety aminy.

Gazety iray izay ahitana lohateny maro samihafa. Eto izy dia manasongadina bebe kokoa ny resaka pôlitika izay ahitana lohateny lehibe iray mivandravandra eo ampovoany. Vidin'izy itỳ dia azo jifaintsika amin'ny eninjato ariary. Ny ahitana azy dia isan'andro, eny amin'ny mpivarotra gazety mahazatra anao

Gazety mivoaka isan'andro ary azonao jifaina amin'ny vidiny efajato ariary. Eto dia misoratra vandravandra izay amin'ny lohateny lehibe ka ahitanao mombamomba izany dia ao amin'ny pejy faharoa ny andinindin'izany lahatsoratra lehibe izany.

Ramatoa anankiray, mihinana sakafo izay ao anaty harona ary manao pataloha maintimainty izy arahana lobaka maramara ary misy tsipitsipika, mitondra poketra izy ary mbola mivoha ihany koa ilay poketra no nentiny.

Tranombarotra iray eto Antananarivo mivarotra tony irony firavaka irony, hitantsika ao amin'izany ny vangovango izay amin'ny endriny samihafa ary samy manana ny gramany avokoa izy ireo, ary misy koa ny rojo volamena, volafotsy ary ihany koa ny kavina tsy hadinontsika.

Androany Alahady, izay andro iray natokana hivavahan'ireo mpino kristianina ary eto izao dia nisafidy manokana ny hivavaka ao amin'ny fiangonana iray ary anisany nahasarika ahy ary nahaliana ahy tokoa toritenin'ity mpitondra fiangonana iray ity.

Tsara dia tsara tokoa ity laoka iray ity izay anisany maro pakafia, ary eto aho dia nisafidy manokana ny anafangaro azy amin'ireto anana, angivy ary asiko sakamalao kely afangaro amin'azy ampiarahina amin'ilay trondro maina.

Toerana iray eny Analakely ahitana mpivarotra maro isankarazany. Eto izao dia ahitana mpivarotra ranom-boankazo izay vita avy amin'ny fary, ary misy lehilahy maromaro mividy eo aminy; eo ampita kosa dia ahitana mpivarotra eny amoron-dalana, izay mivarotra entana maro isankarazany amin'ny vidiny maro samihafa.

Ity antsy kely iray ity dia maranitra ary afaka hitetehantsika hena, legioma, amoasana ovy ihany koa ary mila mitandrina tsara mampiasa azy fa tena maranitra a kely ity antsy iray ity .

Sakafo anankiray azo sotroina izay hita ao anaty vilany. izy ity dia sakafo anisan'ny be otrik'aina ary mitondra hery lehibe ho an'ny vatantsika ary tsy mifidy taona ary tsy mifidy karazana ankizy fa afaka mihinana ity sakafo ity avokoa ny olona rehetra.

Sainam-pirenena firenena iray, ahitana loko manga ary misy loko fotsy eo ampovoany, arahana kintana anankidimy izay amin'ny lokony mangamanga.

Toeram-pivarotana iray, izay mivarotra kapa amin'ny vidiny maro samy hafa, ahitanao loko isan-karazany. Raha toa ka liana ianao hijery azy, dia eo anoloan'ny fianarana iray eny analakely izany, koa manàsa anao ary ho tonga maro amin'izany.

Takariva eny amoron-dranomasina efa mody masoandro no asehoko anareo indray eto an, fa tena mahafinaritra ahy ny mipetrapetraka ary mijery ny fodian'ny masoandro mody, ary arahina onja malefaka, ary arahina tora-pasika milamindamina avokoa. Ary izay jerena rehetra dia mahakanto sady mahaliana ary mafinaritra ny maso avokoa.

Tantely amam-bahona tokoa ny fiainana, ka eto dia fianakaviana maromaro no milanja ity vata misy razana ity, izay hampiakatra azy eo ambony tomobila iray. Handeha hizotra hiazo iny lalam-pirenena voalohany iny izy ireto ; handeha hitondra ny razana any am-pasan-drazana.

Trano anankiray ahitana fivarotana maro samihafa toy ny hoe "Mividy volamena". Ao ny fanasana akanjo ihany koa ary ahitana fiara eo anoloany, fiara izay miloko fotsifotsy. Maro dia maro tokoa ny zavatra hita eto amin'ity trano iray ity.

Tanàna iray any anaty fiarahamonina any, ahitàna trano miisa roa. Eto dia mbola mihidy avokoa ny tranon'izy ireo, ary tarafina tara-masoandro izay ahitàna lanitra manga, ary mangingina ihany ilay tanàna satria mbola maraindraina ihany ny andro.

Anisany hôtely iray lehibe eto Antaninarenina ity efitrano fandraisam-bahiny ity: izay ahitana efitra maro dia maro tokoa ary fanta-daza ary malaza heraky Madagasikara ity toerana iray ity ary maro ireo mpizahan-tany no mitsidika azy.

Tranom-barotra iray mamokatra vokatra maro isan-karazany. Anisan'izany ity tranom-barotra iray ity izay ahitana fihenam-bidy lehibe ny vokatra ao aminy, toy ny fanasana volo, ao ihany konkoa ny fanaovana hosotra amin'ny tarehy izay mampatsara tarehy ary mampalefaka ihany koa ny hodi-tavanao.

Raha manana fahasahiranana ianao an!mijery fitoavana ampiasainao amin'ny fiaranao an!dia aza misahirana intsony fa ato aminay misy izay ilainao rehetra ary efa ataonay ao anaty boaty anankiray ilay izy ka manasa anao izahay mba hanjifa ny zavatra vokarinay an!dia tongava maro daholy.

Toera-pivarotana boky iray ahitana karazana boky maro samy hafa hita ao amin'izany ny asa soratra mpanoratra iray, izy ity dia boky natokana ho an'ny ankizy ary maro ihany koa nefa ny olon-dehibe mampiasa azy.

Ho antsika vehivavy izay liana amin'irony fanaovana volo miolakolana irony dia atoroko anao ity vokatra iray ity izay zato isan-jato natoraly, amin'ny vidiny mirary sady mora ampiasaina, ary tena ahazoana vokatra tsara ihany koa mampiasa azy.

Mpanazatra iray izay miaraka maka sary amin'ilay ramatoa mpianany izay ao anaty efitrano fikotranana ireny ary misy fitaovana maromaro ao aorinan'izy ireo ary mbola misy olona anankiray koa mikotrana eo aorinany.

Fianakaviana maromaro izay ahitana olona maro samy hafa ary misy zazakely miaraka amin'izy ireo no maka sary indray eto izay atao rakitry ny ela ny taranaka ary aseho eo an'ireo taranaka mifandimby ao amin'ilay fianakaviana iray.

Ity rangahy iray ity dia anisan'ny olona tena malaza satria ahitana azy avokoa ireo andrim-panjakana rehetra toy ny efa nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izy, eo koa anefa izy nilatsaka ho solombavambahoaka ary ankehitriny izy efa tafiditra ao amin'ny antenimieram-pirenena.

Rangahy iray, ao anaty efitra iray izay mitondra fivoriana ary mandray fitenenana ihany koa izay maneho sy manazava ny hevitra avoakany izy ary arahany fihetsika izany fandraisam-pitenenana izany.

Trano anankiray izay miorina tao anatin'ny tsy ara-dalàna, izany hoe tsy ara-dalàna ny taratasy hananan'izy ireo manorina trano. Ka misy rangahy anankiroa mandrava ilay trano, izay ao anatin'ny asa tanteraka ary hita fa tena mafy ilay asa ary mamovoka avokoa izay jeren'ny maso rehetra.

Toeram-pivarotana iray izay hita eto Madagasikara, ahitantsika vokatra maromaro. Ao anatin'ireo vokatra maromaro ireo no ahitantsika fidiovana. Anisan'izany vokatra fidiovana izany ny savony, izay natao hisasana, na ihany koa hanasana lamba izay rehetra maloto ; ary ahitana ihany koa ny menaka mafana izay anorana rehefa vizavizaka iny ianao.

Gazety iray mpivoaka isan'andro azonao jifaina amin' ny vidiny arivo ariary ; eto dia misy lohateny lehibe iray izay milaza ny mombamomban 'ny filoham-pirenena ary erỳ ambany kosa dia ahitana dokam-barotra iray.

Tantely iray amin'ny endriny kanto dia kanto no amidin'ity toeram-pivarotana iray ity, izy ity dia anisany tantely tena tsara ary maha salama ihany koa. Azonao jifaina amin'ny fito arivo ariary ary ny ankiray dia amin'ny vidiny arivo ariary.

Voankazo maromaro amin'ny endrin'ny boribory izay miloko mavomavo, arahina teboteboka maramara ilay vatan'ilay voankazo. Mamy tena mamy tokoa ity voankazo ity ary tsy mifidy tanora na antitra na ankizy ny mihinana azy.

Gazety iray mpivoaka isanandro, amin'ny vidiny dimanjato iray, izay gazety mitondra ny anarana hoe « taitra maraina ». Eto izy dia maneho lahatsoratra lehibe izay milaza ny eny amin'ny lapan'Iavoloha. Etsy ankilany koa dia ahitana olona iray izay mpanao politika.

Tanàna lehibe iray mahafinaritra ary kanto dia kanto. Ahitana hazo maniry eo anoloany ary misy zaridaina mahafinaritra izay ahitana raozy maniry ihany koa. Ilay trano moa dia trano lehibe ary miloko fotsy. Tsara dia tsara ary mahafinaritra ny mijery ilay tanàna !

Anisany betsaka eto amintsika ary miroborobo-fatratra ny mpivarotra eny amoron-dalana, kanefa eto singaniko manoka ity mpivarotra iray ity izay mpivarotra rony hanina masaka irony izy. Ary dia tena matsiro dia matsiro tokotrany ny sakafo izay vokariny ka dia satry foana hinana azy ary ny vidiny dia amin'ny vidiny mirary.

Anisan'ny famataranandro mahafinaritra ary mety atao ho an'olona mpifankatia na mpivady ihany koa ity famataranandro iray ity. Ary afaka jifainao amin'ny vidiny mirary dia mirary. Ka raha mahaliana anao izany dia manasa anao izahay andefa hafatra miafina atỳ amiko.

Toeram-pivavahana anankiray izay tsy misy rihana, arahana varavarankely miisa efatra ary ahitana irony takelam-pamantarana mombamomba an'ilay fiangonana eo anoloana izay misy tafo kely eo amboniny.

Ity vokatra iray ity dia ato amin'ity tranom-barotra iray ity ihany no ahitantsika azy. Ho anao izay tsy mahita azy dia ety Analakely eo ampitan'ny lapan'ny tanana no ahitana ity tranom-barotra iray ity ary maro karazana izy ato ka manasa anao ary ho tonga aty aminy.

Any ambanivohitra any dia malaza ny asa fambolena, izay fototra iveloman'ny mponina. Ka eto dia efa mitsiry avokoa ireo voly izay novoleny, ka miandry ilay vokatra ho hiakatra eny an-tsena izy ireo.

Boky maromaro isan-karazany amin'ny lohateny samihafa ary ahitana ny nanoratra azy avy, amin'ny endriny tsara, mahaliana, no mahasarika ny maso ny mijery azy ireo.

Biby anankiray, izay mivelona any anaty rano. Ary masiaka dia masiaka tokoa ity biby iray ity ; izay antsointsika aminy anarana hoe : "Voay".

Gazety iray mivoaka isan'andro ary jifaintsika amin'ny vidiny dimanjato ariary. Izy ity dia manasongadina bebe kokoa ho an'ny vehivavy ary misy lohateny lehibe ny hoe :" Mety ho latsam-pitia, manana filana koa izahay. " Hoy ilay masera iray amin'ny sary.

Lehilahy anankiray ny mandeha irery eny amin'ny arabe, andeha hiasa ary manao akanjo fotsifotsy ny amboniny ary pataloha mainty ny ambaniny ary mitondra kitapo babena izy io ary eo ampitany dia misy trano anankiroa izay mbola tsy misy olona mivoaka ao amin'ilay trano.

Tovovavy iray zarazara hoditra, manao solomaso mena ary manao kavina volamena. Eto izy dia maneho ny hakanton' ny randrana izay nataony amin'ny soritra mazava tsara ary milamina tsara. Hita fa tena tsara tokoa ilay tovovavy amin'izany randrana volon'izany.

Kaopy iray miloko maintimainty ahitana sorasoratra ny ivelany ary ny ao anatiny dia misy loko volomboasary izay misy biby tafiditra, asa angaha hoe biby inona ity tafiditra ato ity fa toa hafahafa ilay izy.

Anisan'ny tiko kely ary mahasosotra kely indrindra ny mahita ity toerana kely iray ity, satria tena manana aingam-panahy tokoa ilay olona nanaingo ity sehatra iray ity. Ahitana seza ary misy ihany koa ny voninkazo miraradraraka amin'ny loko maro samihafa didinina lamba mavomavo ary iany koa fehezany menamena.

Eto indray aho dia hitondra zava-baovao ho antsika. Ity fitaovana iray ity dia afaka ampiasaintsika amin'ny zavatra maro samihafa. Ohatra amin'izany : azo itetehantsika ovy izy ; tsy misahirana intsony izany isika mitetika ovy ; ary azo itetehana legioma maro samy hafa izy. Afaka jifaintsika eny amin'ny mpivarotra mahazatra antsika eny ihany izy.

Mpivarotra ireny arina fandrehitra ireny i Tojo. Izy koa dia mankafy ny filoha izay mitantana an'i Madagasikara ankehitriny. Ary noho izany indrindra no anaovany ity akanjo miloko volomboasary ity.

Manomboka amin'ny fito ny mpianatra dia miditra eo an-tokontanin-tsekoly, ary amin'ny fito sy fahefany izy ireo dia manomboka milahatra. Eto anefa, mbola hita mikorotana ilay filaharana ary ny mpampianatra mbola hita mandehandeha eny an-tokontany.